Kuni la'neemohu sicco ikkanna itophiyuu giddo heedhanno dagoomu qoqqobba baalate umise sicci nooha ikkanna kuni la'neemohu benishangul gumuuzete qoqqowi siccoti.

Kunni misilete aanna la'neemohu babbaxitino danni muro ikitinota leelishano misile ikanna tene muro gidono sidaamu dagara qara ikitino sagale waassa afi'nanni muro weesete.

tini misile owaante leellishshannote tini owaanteno fayyimmate uurrinshara mittu manchi xissame goxe noohura wolu owaante aanni angasira maashine amade noota leellishshanno

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori seennu buudhanno superimarikeetete mirte qiwaateeti

kuri afantino gashshaanonna annuwa ikkitanna kuri afantino gashshaanonna annuwa mitto gaashsha gaashe windhooniha toyaatanni noo gede xawisanno yaate kuni giwirinnaho.

Tini misile leellishshannohu daddalo ikkanna, kini bayicho mannu ga"ansa heeshsho woyyeessate loosanno loosi giddo daddalu mitto ikkanna, kuni misilete aana leellannohu shaanaho.

Kawiichi leellannonkehu baaychu sidaamu qoqqowi giddo ikkanna adawu agaraano itiyophiyunna sidaamu qoqqowi mootimma gashshootiha sumuda amadde giddisiissanni noota buuxissanno misileeti.

Kunino mitto agattote dana ikkanna aganno mannira babbaxitino horonna nyammo afirinoho yaate isirano babbaxitino karso karsine loonsannita loosse affino manni cooydhano.

tini misile addi addi maxaaffanna gazeexxa giddo mitto ikkinoha koriiderete loosi daafira kulannoha sidaamu afiinni borreessinooniha gazeexa amaddino misileeti yaate

Tini misile leellishshannorichi maati yinummoro dawaro togooti tini daddalanni baadi xaggaati qolte kae baado horoonsi'nannite xisso hurisitannote ronsokki manni aannote

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mini uduunne wodhinanni madadaraatti loonse gunde uurinsoonnihu

Kuni misilete aana leellanni noorichi tenne yannara xaphoomu ministerichi dokiteri abiyi abbino hedo garinni baadiyyete mannira loonsoonni koliderete latishshaati .

tini misile mannu owaante adhara yee ofolle nooha hattono albaanna badheenni hige ofolle nooha leelishshannotenna owaante tinino bununna sagalete mine labbannote

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro boolle safarre madaabaru aanna lame siinera urinsoonitti leelittanno

Baatto waayinni hoshoshate ba"anokki gede mootimma dagate rosicho uyitenna mannu base baallanteta koni garinni agadhanni no baattote hoshoshamenna lolahu gawajjo.

Tini aleenni misilete aana leeltanni noo misile koattete tini koatte danase kolishsho ikkite mitto baycho worreenna noo koatte noo misileeti

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro sidaamu daga biiffanno bayiichcho ofolittenna mittu kae uure hasaawisanni afammanno

Tini la'neemoti marre hidhinanniwa woye uduunne duunanni duuno ikkite konne bayiicho woy tenne basera loonsanniwa woy hirranniwa ikkinota leellishshannonke yaate.

Suqete hiro hidhinanni base giddo tini umi lawishshati, tene loose umo xa jawa basera lophe noo manni hamatu no ninke ollira nafa, liqo hooguro koni loosi gede losanohu hiikku loosino dino yaa dandiinanni.

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro barahaamme baatto hala'ladotte gide jawa loonsoonni konne gide mashinettenni gananni hee'nonnitte mannu booddu nootta xawissanno

Misilete asna leellannohu gaalaho kuni gaalu mini saada ikkanna mannu duucha horora horoonsiranno yaano adote buuroho uduunne hogophe mittu baaychinni wole saaysate.

tini misile leellishshannohu amma'note annuwi mittimmatenni gamba yee ha'ranni noota leellishshanno misile ikkitanna, amma'note danino musiliimete ayyaana ayiirsate qixxaawino mannaati.

Dubbu kuni sidaamu qoqqowi giddohokka, hiikko woradatikka, hiikko ollatikka mootimma afe amadinonso halanyotu anga nookka, horosinna hakko heeranori maatiro bande worooniri nookka dhaggete gede.

Kuni misilete aana leellanni noohu afantino gashshaanonna annuwo giddo mitto ikkinohu dokiter abiyyi ahmedi yaamamanno , mannu ledo hasaawa assanna qonce haa'noonni footo ikkase leelishshanno.

tini misile leellishshannhu muronna laalo ikkanna, tini muronna laalono lowontanni biifannote, tenne giddonni, awukaato, mango, timaatime, anaanaase lawinori mittimatenni gamba assi'ne duu'noonni bayichinni mannu hasattosi garinni mare hidhannowaati.

Kaameellate hattono togotta agano siwiilu hodhissano baalate hasiisanotta mite bazera nadaje core wore hiranni xorshinanni base madiyaho yinannitera owaante aano seenni no lame

Tinni misile la'neemoti Manu bisisi hayishire kaihu gedensaanni bisu buliraaki gede buudhano qiwaatenna hattono udanote woyi bisoho bushu fooli heeranoki gede kaa'litano.

Manna hawalle keerunni daggini yitanno borro borreessinoonni borro jawu woraqattinni woyi baanere loonse mineho gafotenna gibbete woyi nafari gobbaanni worroonni.

Shotu garinni dilalo adhinanni lekka tidhinanni wiri wiri assinani mite baseni wole base sa"ate qace qacete onfanni horonsi'nannite tini basikilite.

Shawa woyi federalete quchumira Addis Abebaho quchuma assine tene soorrote mootimma kawa loonsonniri kiire gundannikkireti lowo geeshsha baxisanoha kalqete deerrinni heewisamano quchuma ikke kaino biinfilunni.

kuni misilete aana leellannohu elekitiroonikisete uduunnichi giddo mitto ikkinohu dividerete yine ingilizete afiinni woshshinanni uduunnichooyi isno lowo horo afirinoho yaate.

Aleenni nooti tini misile leellishaankeri wolere ikikinni giwirinunni afi'nanni mirite ikasinna awukaatotte muro ikasse leellishaankete yaate iseno xaalla iillitanni noote

Tini mini giddo ikko mini gobanni daddalu basera horonsi'neemmo yanna abitino uduunichi giddonni mitte ikkitinoti goddo wodhinannire qiissate horo uytannonkete.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro caraamme baatto woy doogo umme woroonnitti qacce qacceette haqqe nootti leelittanno yaatte

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro konne dariga desita ledamohu odoo uure sayiisanni afammanno

Kuni misilete aana lellanni noohu sidaamu budi garinni mite ayyanubba heedhanno yannara gamba yee hurbaaxxanno gara xawissanno, kuni sidaamu seenneeti.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro duuchu manni ishinne fayiinni haqqu hunda ganba assanni afammanno

Kuri la'neemo mannooti mitte maate woye ama, annu, ooso gamba yite baalunku mittu danni uduunne gophite uddidhe biife noore lellishshanonke.

Kuni misilete aana leellannohu beettu umisi heeshsho konni albaanni heerinota odeessanni sheexaanu kiiro awaale ikkino gede kulanna odeessinoonni misileeti yaate.

Baattote ofollanna dhagge yiniti tini tophiyu baatto ofolla dhagge labbanoe iseno kinna bonce suuwinse suudinse loonsonni hawultuwanna woloottano dhaggete loosoti.

tini misile muronna laalote giddo mitto ikkitinota weesete gaamo labbannota dancha gede biiffe fultinotanna jawa laalo laaltinota muuzete laalcho leellishshanno misileeti

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori tini tombollate ayyanu heerironna adhamme heedhuro assinanni boorre ufuunfe togo

Kuri manni mararsinoe korkatuno ikkinori xaadenna gobba heeranotta agure darame mittore amadikkini harani noore lawani nooe koru maatiro afate didandoommo.

Kuni misilete aana la'nanni noohubiifishsha biifinse mittu mannita ilamate ayyaana ayiirrinsanna leellishshanno misile ikkitanna, iseno hagiirraame ilamakki barra ikkitohe yitanno borro leeltanno.

Rosu mine jawaatino ooso gamba assine albani fushine hee'nonihu mayratikka uduuneno mitu danihawe udisiisonni ikkitino sokko malaatuni ikko coyidhe saysarati lawinoe tini ooso.

Tini misile leelishanohu Manu quchumu gido babbaxitino hudhishu uduunicho horoonsirenna lekatenni hajo hajosira haranni afamanotanna buru taalo ikinotanna arisho iibiteenna caale amaxe haranni noota leelishano

tini misile hodhishshu giddo mitte ikkitinota biskileette yannate garinni spoorte loosate kaa'litannota leellishshannonke misileeti tini misileno addinta danchatenna biifado ikkase kultanno

Kuni misilete aana leellanni noorichi leellanni noohu lame manna ikkanna, mittu albi topiyu layiinki gashshaanchooti. isino wosina manna haare insa ledo hasaawanni noota leellishshanno.

Kunni la'neemohu rosaano gamba yite mittu mittunku umi uminsa komputere albansaanni wodhite insano halli alira waajjo wajjo shamise udidhe horonsidhanni no

Kunni misilete aanna la'neemohu manaho iko iibano uduunichira qiidano gede diilallo aanoha ikanna manni roorenka anga guchumu gido horoonsirano uduunichooti.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro ilitte maxanxxire wodhe qolo udirre mayiikke angatte amade coyiiranni noo

Babbaxxino danini loonsanni siwiilamo worqamaricho baallunku mine heerano uduunicho ikkino daafira mini uduune ikkasi huluulamanohu diheeranonna tene horo kayinni bande anfe horote gobbanni higinore horonsira dinonke.

Kuni misilete aana lellanni noohu daddalu mine ikkanna, konni daddalu mini waalchira kiironsa shoole ikkitanno wedelli uurrite leeltano. hattono mineenni hiranno manni no yaate.

tini yaaneeti yinanniti mannu dhissamiro mare xagisirannowa ikkanna albaseeni hige lamme seeni rosu mininni danni noori angansa dafitara amadinori leellanno.

kuni mannooti massanni nooho? kiironsa mageeshsha ikkanno? kuni manni uurre noonso ofolle nooho? albansaanni hige leellanni noori maati? badhensanni hige leellanni noori maati? kuni manni hiitto uddano uddire no?

Saggale mayinni loonsoonnite? Qaamatto asinne horoonsi'nonniri maati? Sagale ganse intanni uduunnichi leelanni noonna konne uduunnichi su'ma maati? Mayinni loonsoonni uduunichoti?

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu angate ogimma horonsire loosino looso ikkanna konne looso loosa rosicho xa'mitannote yaate mannu daa''atanno no.

Kuri la'neemo manni woye ama, annu, ooso mitte maate gamba yite mittu dani uduune udidhe noota xawisanno uddixino gari biifinonsa.

seesa seesisate hasi'ne assinoonnire ikkanna kunino ilaete la'ne banxe halchine marrre hidhinara yine assinoonireeti hidhanno manchi kowiicho la"e halche marara.

tini misile leellishshannorichi elekitiroonikisete uduunnicho ikkasi la'nanni elekitiroonikisete yinanni woyiite duuchurichira horo uyiitannonkete togo yoneemmo woyiite lawishshaho silkenke kincho guddannokki gede.

Seensille tinne misile aana leeltannonke beetto xawissannohu seensilleho tini beetto uddidhe hayishshidhe goowiserano babbaxxinore wodhite seesse noota leellishshanno misileeti yaate

Kuni misilete aana leellanni noohu anganni juuse ikkitanna, tenne juuseno loonsoonnihu shalaala daanke ikkinota la''ate dandiinanni , tini juuseno danchate.

tini misile odoote odoo tinino mittu diri geeshsha maraatooone doddanni keeshshitinoti haaro guma borreessiissinota kultanno misile amadino gazeexaati kuni yaate

Addintanni jawa geeshsha biifado jawa caamma woyi jajjabbu qodhitanno caamma danano kolishshonna baqqala ikkinoha mine deerru woyi gidaasinchu aana maazara woyi usuraancho tirre worre hee'noonni.

Gobbate gashaancho dottorichu Abiye Ahmedihu ledosi massagaano alite ledo hawaasa towaanyote dayi waro mannu iso maala'lanna isi dagate baxilesi leelishanni no.

Kuni kalaqonna qoxeessi la"ate baxisanno bayiichooti konne bayiicho haanja muro dancha gede fulte wo'mite base beeshshite woye cuffe amadde caalshiishinote.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro beetto hawashshu qamise udidhe umosenno biiffisse fixxitte offolitte nootti leelittanno

tini misle amma'no kultannote amman'no tinino mannu ganba yee ofolleenna shaete aana hajanla'annonsari sokko sayiissara woye soqaansho assitara uurrite nooreeti

kuri lammu uulla woroonniri huuro macciishiishanonkere ikkanna kuri udunnicho horonsi'nannihuno babbaxino bayiicho lawishshaho konne uduune amm'note minnara iima suntanniho yaate.

Kuni misilete aana leellanni noorichi godo'le ikkitanna tini godo'leno bishikilliitete heewo leellishshannote yaate, hattonoe baalunku uminsara kofiyya wodhite mittu dani bishikiliite amadde nooreeti.

Tophiyu daga riqiwe abasader ikke loosanohu jawu afaminohu gobbate fojo wole gobbara duduwatenna gobbadi gobba itophiyu ledo xaadisate jawa yawo noosiho kini Dina Mufti.

Addisi Abebu quchumi gashshoote yanno xawishsha xalinonihu umise mayimma loosise dana biironiha mucuqi asse leelishanoha ikkino daafira owaante hasidhano daga qariwelo affidhano tene base.

tini misile leellishshannohu rosaano rosu mininni fulte mininsara hadhanni noo misile ikkitanna, qaaqquluno uniforme uddidhe hadhanni noota la'anni noommo, doogono bukaamete ha'rate dinjitannote.

Mini uduune siwiila lawinore la"anni noommo billabba ,shole, meessane qotto baatto loosi'nannite ise loosanori su'mansa Tuntote yinanni ayirrado ogeeyeti yee adheemmo ani ayee woyteno.

Mannu gambooshshu basera gamba yee ofolle babbaxino qajeelsha adhanni no manna lawanno insa giddo albaannibhigge sasu mannooti borrote dafitaransa amadde no.

Tinni misilete aanna la'neemoti minni uduunicho ikkanna minni uduunichi gidono sagale raisi'nanni ududuunichooti kunni uduunchino caabichu wolqa horoonsi'ne sagale raisi'nanni hatooti.

Kuni misilete aana leellanni noohukuni mini saada giddo gaamamannohu harrichoho yinani saada ikkanna, konni harrichiti horosino mannaho ayiirrannore mitte basenni wole base massateeti.

Mini hampuullubba woyi caabbichu leellannoha ikkana Kuni caabbichino babbaxino daninni loonsoonniho lawishshaho mittuduumo xawanno, mittu waajjo xawanno kuri baalu xaade mineho baxxino Dana uyino.

Tinni misile leelishanohu muro ikase leelishano misile ikitanna intanni murooti tinni murono hanaanaasete munu itate horoonsirano qoleno faafirika eesine huuncine agatto loonsanni.

Kuni misilete aana leellanni noorichi sidaamu daga qeexaa'litanno gara leellishshanno misile ikkitanna, mannu baalunku sidaamunnita budu uddano uddire amaxxo amaxxino.

tini ulaate ofoolo lawanna lowo geesha baxisanohu gaaranbi ilaali qoxxesa lawanna issirano babbaxitino sidamu woganina bahileni xadino mina minooniti leelitano

Misilette aanaanni leellannohu sumudaho kuni sumudi xawissannohunno mitte uurinsha kulanno iseno sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma keerunna ga'labote biiroha ikassi xawisanno

Kuni la'neemohu kalaqonna qoxeessu mala'lisannoho konne qoxeessa la'nanni woyiite ammate ayranno gari kalaqooti ikkirono kayiinni kaliiqi looso ammanne adhate gadachameemmo.

Tini misile leellishshannohu amma'note mine ikkanna, tini amma'nono leeltannohu atoote hawaasi ollira ikkanna, tini amma'nono mekkaane iyesuusi amma'no harunsanno manni maga'nanno baseeti.

tini misile addi addi maashinubba kameelu aana hogowante owaante uyiitannowa hadhanni noota leellishshanno baseeti kiiroseno lamenna hakkuyi aleenni iikkitinote yaate

Hawaasi quchumi woyi katami giddo leellanno addintanni biifado jawa ijaaraati. Mulesi kameella hadhanna leellishshanno misileno no. Hattono doogote mereero doogo tayinse sa'nanniwa sa"anni noo beeti leellanno.

tini misile leellishshannohu mininna dubbu saada ikkitanna, tini saada gaamantannohu gobba saada ikkitanna, su'masino gaaranchoho yinanniha ikkanna, iseno gadhe noota ikkitanna ,bayichunni biifanno hayiiso aana gare no manchooti.

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro doobbichu misile aannaho noohu sumudu noo kunni doobbichchoho aannaho woranniri Ani woliqaattammoho yaa xawy

Tini misile mancho budi uduunne seekkite udiddhe goowahono diigga wodhite angasera xila amaxxite angateno saate wodhite nootanna umoseno danchu garinni amaxxitinota

Kawiichi leeltanni noonke base weese seekine kaaynsoonni base ikkase xawissanno baseeti tenne basera kaaynsoonni weese biifinotanna lophitanni noota ikkase xawissanno.

tini misile batinyu manni wayi qaccera yowolote iima haranni noohanna insa dukkkise adawu agaraano miila ikkinohu ledonsa haranni noota kultannote

tini misile leellishshannohu dancha gede biifado jawana siinnate ledo worroonniha siinnate kiirono lamete mulensa fandisha xeense worroonniha hattono sukkaare kulttanno

Aleenni nooti tini misile leellishaankehu uduunnichoho isino mabiraatette woliqa horoonsi'ne waa qiissinannina wodhinanni maashine nootta leellishaanke misile ikasse buuxisaankete yaate

Qaaqquullu anga rosiisaanchonniwa qole baalu ise assinota asse Gamba Yee godo'le dhoossanni leeltanno. Insano mittu Dani uddanna uddidhe no. Rosu mine godo'litanni leeltanno.

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori tini murote woy haqqete danase haanjate

Tni misilete aana leeltannoti mannu ooso kolishsho doogo aana haranni noota harinni noohuno albira hige ikkanna isi anga ikkinoricho amade leellanno.

Kuni ijaaraho ijaaru kuni hanafame gumulo iillikkinni loosamanni noota xawissano misileeti tini misileno konne ijaara doogote woy kolishsho doogo mule noota kultanno.

Hojjaameette shaalashsho biishsha beetto uddano godowa woyi mudukko leellishshannota uddidhe unuuna dinner gagaso reqecxi assite angasenni lekka amadde seedu barcimira ofolte no.

Mule ilamo qaaqqule basho anfirinni amandanni hakko gonxowa insanni de"ee insanni shumare dana ba"ano deunna shumatenni xaahu kayini dabere worrenna keerachimasi agaratenna lophano

tini misile leellishshannohu muronna laalo ikkitanna, tini muronna laalo ikkitanna su'maseno qunqumashsho shaanaati yinanniho, isino biifino garinna ikke fulino gari lowo geeshsha biifannoho.

Gonna woyi xawoho minnoonni mini yaano masallaletenni woyi giddaasincgunni giddine e'nannii mini akkaleeenna qorqorruba ka"anni no. Mineho badheenni jajjabba haqqubba leeltanno.

tini kalaqonna qoxeessa kultanno misileeti kowiiichono ilaalame baatto gotti yitinotanna hattono isera kawaanni hige mitte hjawa weeshsho qoleno leemmichono weesete mule noota kultannonke misileeti yaate

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori agatto leeltanni nooe xa tini dimbissanno sase agatto leeltanni no

tini maati yinummoro aleenni misilete aana nooti hala'ladunni la'nummoro lowo geeshsha biiffe kaamerunni haa'nooniti tini barahu baattora kinnate giddo noo bale leeltannoe

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro huxxu mereerro moolu haqqinna Shamu haqqi noohu leelanno

tini misile gatu giddo uurrinoha mitto wedellicha beetto leellishshannote isino biifannoha burrittaammo jakkeetta uddire haanja bolaale qodhe angasira bilbula made mitte anga kiisete wodhe nooho

Kuni misilete aana leellanni noorichi maxaafa ikkanna kuni maxaafino hawaasa yaanna borro aanasiinni amadino. hattono shaafeeta noohu maattamu leellanno yaate.

Kuni misilete aana leelanni nooeri seeke lau'moro addis ababu quchumira heeranoho anni Ethiopia baxeemo yittanno ingilizete afiinni boreesinonni borootinna sumudaati

Tini misilete aanna la'neemoti addi addi muronna laallo dogoote aanna wore hiranni hee'noonnita leelishano misileeti tinni misile leelishanohu Manu heeshosi woyeesate baxitino sharo asanota leelishano

tini misile addi addi sagale loonse qixxeessinoonnita leelishshanno misileeti tini sagaleno quuphunni maalunni hattono duumenna baqqala woxi loonse dancha gede assine worroonnite

tini la'neemoti ko"attete tini ko"attete lekkate wodhate horora hossanota ikkitanna adidasete yinayi uurinsha loosanote hidinanni woyeeteno batooshise jawa ikkara dandadaanote.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro anffonninna egeniinnonni garinni senteraalle hoteleetti ise giddo noorinna horosse maattiro baallunkurra xawaabbanchotte

Tinni misilete aanna la'neemoti godo'le leelishanota ikitanna godo'lete dannino lekate kaase ikitano kuriu afantino lakkate kaase godo'lete afantinore ikitinota leelishano misileeti.

Tini aleenni misilete aana leeltanni noo misile danase kolishsho ikkite baalankawa cufante noota faashine ikkiteyota leellishshannii noo misileeti tini yaate

Tini misile la'neemoti lekate kaase godo'laano ikansa leelishano misile ikitanna tene godo'le godo'linnannihu lame babbaxitino gaamo gamba yite luultono godo'leeti.

tini aleenni leeltanno misi maa kultanno yaannohura addi addi akati nooseta ikkite duuchchu garinni kullanni KUNI ELEKITIROONIKISETE UDUUNNEETI maccate wodhine macciishshate kaa'litannote

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro manchu kecelu jawu bainnohu goowi ale calla leellanno

tini aleenni leeltanno misi maa kultanno yaannohura addi addi akati nooseta ikkite duuchchu garinni kullanni tini farashshu gaareeti hodhishshaho kaa'litannokete

Tinni misilete aanna la'neemoti biifissate horoonsi'noonni dargaati konne darga lowo geesha asine biifinsoonniha ikanna Kone darga biifinsoonnihu korkaatu ilamishu Barra ayirisateti.

Annu duuchu mitto mine woyi mitte basera uduunne gowanno no. Uduunneno yannate maashine horoonsi'nanni gari horote aana hosiisanni leellari wolu kirrubba maashinnanna xarapheeyye leeltanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu umu danachosi fixxirate horonsiranno hufichote yinanni uduunnicho ikkitanna, danaseno duumete yaate noowino uulla minxaafete lawanno.

Doogo loonsanni woyte doogote iimaho tunge biifinse loosate kaa'littano ki'na danke shiimada assininanni hee'nonnite jajjabba hijaara hijaarsinanni woyteno tene horonsi'nanni .

Kuni misilete aana leellanni noorichi lamu manni uurre nooha ikkanna , mitte meyeete mittu labbaaho. meyaati addintanni du'mate , hattono badhensaanni hige ashawu duuno leeltanno.

Kuni misilete aana lellanni noohu odoo ikkitanna, odoote aaninni qonce haa'noonni footo ikkase buuxa dandiinanni. tini footo yitanno garinni bilgeeti minaamasi tirinotera gaabbino gede kultanno.

Tinni misile leelishanohu sidaamu daga mine mi'nase gara leelishanoha ikanna kunni minu sidaancho mine yine woshinnanni minnanni hee'noonnihuno leemiichunni hattono wole haquwa horoonsi'neeti.

Tini misile leellishshannohu giwirinna ikkanna, ko bayicho mannu babbaxxitino muro kayisinoti fulte faayya gede ikkite iillitinota ikkitanna, mannu kawiinni daye adhe kayisirannote.

tini misile kalaqonna qooxeessa leellishshannote kuni kalaqunna qooxeessuno arri yannara hayiisso mooltanni noohonna albaanni hige quchumu qacce lawannohu shiimmaadda minna leeltannoho yaate

Sasenti meeya qaaqquleti lame umoho samichoho ikkinore duhe noonka mite qaaqqo qecci yte oso'littanni no ikkinori diniqoseri heerenna aleeni qolle dirirse udirinori mitto danati.

Kuni misilete aana leellanni noohu maabiraate loosa egennino manchi haqqichu iimira gidde loosanni noota leellishshanno misileeti , kuni manchi assanni noori jawa loosooti yaate.

Kuri la'neemori babbaxitino dani agatto duunooniwa ikkanna konne bayiicho duunonni agatto manchu beetti agiha ikkiro dinbisanno agattoti tene aga hoongiro danchaho.

tini misile maxaaffa kultannote maxaaffate giddono sidaamu afiinni borreessinoonnihu oosonniha woyyote maxaafa yaannoha oosote misileno ledo nooha leellishshanno misile yaate

Kuri aleenni misilete aana leeltanni noonkeri ko"attete woyi kiironsa duucha woyi jawa ikkitino ko"atte babbaxxino daniti leeltanni afantanni noonke yaate

Hayixe qamade sinde hattono wole wole giwirinu looso weeseo lawinoreno assine loonsonni gari jawa geeshsha gobbate ikkanoho hudeno diheedhano togooni halamiro.

Tini aleenni misilete aana leeltanni noonketi mini saadaati tenne saada su'mino gerechote tini gerechono danase duume mereeroho waajjo afidhinote yaate

Utaamoho yinanni hojja harancho afoo muxxicha lekka shiima utta badhete wodhe woyi badhesira noo utta manna ikko wole saada mulesi martannokki gede agadhanno urdesiiti.

Misilete aana leellannonkehu mu'rote nna kaashshoho kuni kaashshi badalate kaashshono lawanno qoleno jaanjiweelu kaashshono lawanno loonsoonni baaychino duumu bushshi aanaati.

Musiliimete ammanaasine umoho gutta woy koofiyya wodhite albaho manaxxire hattonni sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma manni jawiidi uddirate bude leellishshanno uddanna woyi fooxxa goowa wodhe ofolle no.

tini misile looso kultannote loosu kunino mannu ganga yee ofolle masimarunni winxeenna fulino gide shuqunanninna ishine hoolanni noota leellishshano misileeti yaate

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma giddo wondp gannatate gashshooti wosha fayyimate agarooshahi uurrinsha yine jawu taappeelli aana amaaru afiinninna sidaamu afiinni borreessinoonni. Hattono dagate Kerri gobbate lophora yine hundaa no qolle borreessinoonni.

Tenne fooqera duuchchu darajji nooseti baallanko leelittannotta ikittanna Pinna hootele yaamanttanno iimmasse noo borro raginni hundasse yanaasincho baanke yaamanttanno borronno noose

Kuni misilete aana leellanni noorichi owaante uyiinanni mereersha ikkitanna, mannu uurre owaante adhanni leellanno ,hattono kompiitere looso loonsanni hee'noonniti leeltanno.

Kuni misilete aana leellanni noorichi buna ikkanna kolishshu biifanno uduunnichira xorshinanna leellishshanno misileeti, hattono labbaa beetto lawannohu uurre xorshanni afamanno yaate.

Tini misilete aana leeltanni nooti mini saada giddo mitte ikitinoti gerechote, kawaseenni hige leellannohu gerechote wilii'lichi leellannoe mulla baattora usurante noote.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro dorunni loonsoonnitti doru mixashsho kasaamme noo

kuni hodhishshaho hodhishshu kunino batinyere hogowino kameelinna hattono woloottu ruukkante hadhanni noota leellishshanno mannuno mulensaanni hige haranni noowaa ikkasi kultannote

tini alee leelitanno misile maa leelishshanno yiniro addi addi akata afidhe biiffinoti tini kaamelu nooha hodhishshaho kaa'lannoha ikkinota haanja makeena kultanno

Tinni misilete aanna la'neemoti gangalattote base woyi daa'atote base ikitanna kowicho Manu woyi hodhishinni haranni gangalatanni nooha ikanna dargu su'mino leewi riizoorte yaamamano.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro gitaarre yanaasincho danu danunkunni woroonnitti dirante nootti leelittanno

Kuni misilete aana leellannohu sumudi itiyophiyu qoqqowubba giddo mitto ikkinoha sumaalete qoqqowo xawisanno mereeroho gaalu noosiha ikkinota buuxisanno sumudaati yaate.

Sidaamu meenti umo loosire umo bonkooyye caamma laastikenniha anga sa"aatenna cuuichubba wodhino. Jajjabbunna shiimaadda leellanno. Goowaho eleellubba didhe badheenni jawu manni leellanno.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro juussette loosanni maashshinne noo yaatte leelittanni nootti

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro lamu geeri seemma udidhe siqqo amaxxeitte uuritte nootti leelittanno

Uffuuffa sasu dannitti noo kowiicho leelittannotti duucha asiinne ufuunffe darigasi agarre duunnonni mitto raganni xaanno seessu daraarrichchi woramminno konnira dhaaggete

Kuri iletenni laenna calla hiikke hagiirsiisiekka waa anganni birciquwa, kubbayuwa, shorba wodhine anganniti ,waa wodhinani jokke, hattono iibbinorenna qiidinore bande worranni mini uduunewe lauummo.

Kunni misilete aanna la'neemo uduunichi mine fiirate horoonsirate loonsoonni uduunicho ikkanna loonsoonnihuno haqunninna saatu daronnni loonsooniho yanaasincho uduunicho ikasi leelishano.

tini misle mininna dubbu saada giddo dubbu saada ikke gobbankera calla afamanoha muxxe ikkitino saada giddo mitto geedimo seeda qiqqishama buuda afirinoha leellishshannote

Kuni misilete aana leellanni noorichi daddalu mini giddo babaxino dani daddalu uduunnicho worroonniha ikkanna , insano giira giidhinanni maandejanna wolereno lendanna leeltanno.

Tini la'neemoti sidaami quchumi giddo alata cuukkote quchumi giddoonni manna basetenni base dargunni darga iilishate horo uyiitannonketi baajaajete yine woshshinannite.

Kuni misilete aana leellanni noohu babbaxino mootimmate loosu sooreeyye, hatto addisi abebu katami gashshaancho baabba adanechi abebeti noowa assinanni hee'noonni hasaawaati.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro tariku maalu minira alibbanni hige kaammelu uurre noo

tini misile leellishshannohu, sasu seenni gamba yee xinxallanni nooha ikkanna, sasenti seenni garunni xinxallanni nooha lawanno, lame seenni oso'lanni nooha lawanno, woraqatu aana la'anni no.

Tini misilete aanna la'neemoti intanni laalo ikitanna laalote su'mino burtukaanete burtukaaneno Manu sagalimate horoonsiranote tinni burtukaneno faafiriku gidora e'e huuncante agatto ikite fultano.

Kuni la'neemohu lowo manni ganba yee angansa muziiqu massaara lawishshaho kiraare, gitaare, dibbenna wolotano kuri lawannore amade fule noore xawissanno.

Meentu callu xaadde meentu haja ikkitenna hagiidhanni intayi anganire qixxeesse hakko marre coomado intannitta muranni albiidonsa hagiidhe bainori gamba yee no.

Beettu maa loosanna ha'nonikka albano shawu yee noonna ikkinore la"a giwe shawu yee nooha lawano kolishshu beetti kuni badhesinni akalino mini leellanni nooha xawinsonni.

Tini misilete aanna la'neemohu booharanni mereersha ikkanna Kone bayicho Manu jilu yanaranna hattono ilamishu Barra ayirisate babbaxitino basenni daye gangalatanonna boohaarano mereershaati.

Kuni leellanni noonkehu mininna biirote uduunne ikanna konne mininna biirote udduunnicho biifinse loonsoonita xawissanno misileeti kuni uduunnichi ayee wiyteno biifadoho.

kuni misilete aana leellannohu gallanni mineeti, kuni minino haqqetenni qoqowame leellanno, hattono huxxu giddoonni nooti muro leeltanno , huxxu akkale bainoho.

buna bunu sidaamu daga gobbaayiidi gobbara egensiisinoha ikkanna kuni buni la'nanni woyeete la"aaha baali agi agi asse halchishe yorsiisanno bunaati.

kuni misilete aana leellannohu sumudu misileeti, isino danasi waajjonna duumo ikkinoha ikkanna , niyala anshuuraancete uurrinsha uyiitanno owaante xawisate kaa'lanno.

Tini misile leellishshannohu lamu labbahunna meyaati footo ka'anni noota leellishshanno misile ikkitanna, kuni bayichi lowontanni biifado ikkanna, waajjo uddano uddi're awawa amade noota leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana leellanni noorichi meyaa beetto footo ikkitanna, iseno budunniha umo amaxxite waajjo uddano uddidhe, albaseno kawa higge la'anni noota leellishshanno misileeti.

tene misilete aana noohu beqele garbiha oromote gido bilooynu daafira hedosi aani nooha lawano issino foolitikunita ba'encho looso giwatenni leellano manchoti

Kuni misilete aannihu mannaho kuni mannu koate haayshshanno nna gowanno koattete buuranni akatta buuranno betto ikkanna mulesi no manni isera daayinoha lawanno.

Itiyoophiyu lekkate kaase godo'laqno kilabba woyi gaamo giddo mitte ikkitinoti mechaali lekkate kaase gaamo Arma woyi bade leellishshannosa malaate leellishshanno misileeti. Misileteno itiyoophiyu baandiiri hattono amaaru afiinninna ingilizete afiinni borreessinoonni borro leeltanno.

Tinni misilete la'neemoti quchumu gido addi addi uduune dikote fajinoonkiwa wore hiranni noo manna adawu agaraano gargartanni noota leelishano misileeti.

Kuni misilete aana lellanni noohu babbaxino daninni loonsoonni uduunnicho ikkanna, isino shakilunni loonsoonniho, hattono maankunna woxi worranni shiimmaadda sayiine leeltanno.

Kuni misilete aana leellannohu maati yiniro muuziiqu uduunnichi giddo mitto ikke su'masino gitaarete yine woshshineemmo qoleno duuchu horo afirinoha ikkanno

kuni misilete aana leellannohu egenshiishshaho kuni egenshiishshi xawisannonkeri maati yinummoha ikkiro mitto anfe egenninoommokkire afisatenna noowa base leellishate horora kaa'lannoho.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini tii sidaamu baankeeti yaate

Tini misilete aanna la'neemoti muro ikitanna Manu itate horoonsirano murooti su'miseno barbareete yine woshinnanni horoonsi'nannihuno sagale intanni woyete ledo itateeti.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro uduunneho kaawiya gananni maashinne ikkasse xawissanno

Kunni misilete aanna la'neemohu babbaxitino gobba sicco ikasi leelishano misileeti siccu mite gobaha badooshe leelishanoha ikanna siccu mite gobara ayirinyese ikinota leelishano.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro sidaamu qoqqowi lekkatte kaasse federeeshiine yittanno borro noo

Kuni misilete aana lellanni noohu mannu lame seenni budinsa garinni goga uddire angansa gereere lawannore amaxxe uurre nooreeti. lekkateno koatte diwodhino mulla no yaate.

tini misile leellishshannorichi afantino gashshaanonna annuwa ikkase leellishshanno afantino gashshaano yaa lawishshaho sidaami qoqqowi desti ledamohu afamino gashshaanchooti afantino annuwaati yaa.

tini misile leellishshannorichi afantino gashshaanonna annuwa yineemmore ikkansa leellishshanno togo yaano annuwa yaa bude agartanoreeti gashshaano yaa lawishshaho sidaami qoqqowi desti ledamohu afamino gashshaanchooti.

Kiisete wodhine hasi'ni basera hee'ne internete horonsi'nanni elekitironkisete uduunicho ikke horo aanonkeho kuni wifu lowo geeshsha batinsella horonsira hoonguummo bikkunni horonsi'niro horosi luphimate.

tini misile dikkote mereersha leellishshannota ikkitanna kuni dikkote mereershino mannu hasirire daye hidhannowaatina intanniri anganniri noowa ikkinohura dancha baseeti yaate

tini misile xawissannohu sidaamu budenna balchooma xawisanno garinni loonsonniha woy biifinsoonnita isikerbete yineemmota beettu angasi'ra amade leellishanni noota kultanno misileeti tini.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro dikkotte gudummaallira Boole Maxine safaaranni hee'noonniti leelittanno yaatte

Kuni misilete aana leellanni noorichi shoole manna mitte maate giddo afamannoha ikkanna insano mittu dani uduune uddire doogote aana uurre kaino fotooti.

Kuni misilete aana lellanni noohu dubbu saada giddo mitto ikkinohu galashshoho yine woshshinanni dubbu moicho ikkanna , gamba yee ofo'le leellanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu koattete tini koatte meyaa beetto lekkate wodhitannota ikkitanna, iseno danase duumete martino bullaati , iseno loonsannihu qodunniiti.

Kuri tedansa reqeci asse leellishanni doogote uurrinori boode geeshsha buduwi ama'nowi mayinae hoogate akata leelishshanoreti ikkittonsa didanchate maateteno dagate su'mano xonsiisanote, togoo seene seejjanna qorichisha hasiisano.

Misilete aanna la'neemohu muuziiqu uduunicho ikkanna horosino babbaxino bayicho lawishaho huucattote mine, sirbu minenna woleno insa lawanoriwa huuro biifissate horoonsi'nanni uduunichooti.

tini batto dubbunni amadantinotenna mereeroho mannu horonsirannori woye itannori nookkiwa ikkase kultannote tenne baatto kalaqamunni afi'noonnitenna umisenni umose agarte heedhannote yaate

tini misile dancha gede assine minnoonniha sidaancho mine sheekkunnihanna dancha gede hoonboonni hoowe hattono haanja baatto shama shaqqado ikkitinota leellishshannote

Base waayi giddo labbano mannuno ikkinorichi iima ofolle ikkitino base sa"ara qixawani nooha lawano uduune badoshu nooha udirre, mitekke waayi giddo lixe uwe bairo hakkuyi uduunini bande anfanni insa.

Kuni la'neemohu mitte borrote mini sicco woye badooshshe ikkanna isino sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma komunikeeshshiinete hajubba biiro ikkitanna kuni umiseho.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro kolishsho koatte labbalunnitti shaalado biiffannotti calla nootti leelittanno maassaru nookkitti yaatte

Cuuphe gogu giddo worre baattote irkinse uurrinse worre hee'noonni. iseno seedate lowonta baxissannote kinchumini muleeti uurrinse worronnisehu. Iseno Mannu halloho qodhe woyi Luke qodhannote.

Wedellu lame sicco anga amdde buraqani godo'littanni daano wosina haadhani no gede leellishano mannu ikke duuname fullo garino ikkinore daa"attara ikkinotta xawisano.

tini misile godo'le leelishshannote tini godo'leno ingilizte lige godo'le ikkitanna tinino settikki saamintera ikkitanno godo'le xawisanno misile ikkase leellishshano misleeti

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro tinni aleenni leelittannotti baribare kesheletuutti yaatte

Worido xarate qoqonbe sabba gane beeshshine hune aliido fengo gujujamo assine shekkunni fukkine biifinsonni kone sidaancho mine gateni weese shama tainoti no

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro caabbichu shiwonna haqqisi iimma ithiopiyu baandeeri noo

tini aleenni leeltanno misi maa kultanno yaannohura addi addi akati nooseta ikkite duuchchu garinni kullanni qaaqullu isiportete e'e nooti leeltanno

Kuni sumudaho sumudu kunino mundee woleho uuyinanni kaa'linannita egensiissanno sumudaati isi mule meyaa beetto footo ka'e qiniitticho anganni gote amaxxite noota leellishshano misileeti.

Tini misile leellishshannohu gangalata ikkitanna, sasu roduuwi mittimmatenni gamba yite gangalantanni base hadhe gangalantanni footo ka'anni noota leellishshanno misile ikkase la'anni noommo.

tini misile leellishshannohu owaante uyiinanni mereersha kulano sumudaati isino kameelu laanba wodhanno base ikkase xawisannohonna hakoye kulanno sumudaai yaate kuni

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro silisaawaho ganbba yiinno manni duuchchu waanna woraqatta alibbanni wodhdhe yinannire maciishshanni noo

kowiicho mannu looso loosanna insano baatto umara akaafunni fananna mittu haqqa amade uurreenna shoolu kayeenni heeshshi yite nootanna badhensaanni hige mittu manchi daanni no

Tini misile la'neemoti owaantete meersha leelishanotta ikitanna owaanteno bilbilu kiiro hidhinnanniwa ikasi leelishano misileeti qoleno Mannnaho dancha owaante yinnanni hee'noonnita leelishano

Sase foolise woyi ga'labbote agaraasine sasenti mayeereeti lame mittu Dani uddanna uddirino sayikkiti baqqala Ali eeli geeshsha halloho kolishsho qawatto usidhitino .

Kuni misilete aana leellanni noorichi topiyu gargarooshshu olanto mitteenni ikkite kaameelu aananna mittu uulla nooha leellishshanno misileeti. hattono angansa massaara amadde no.

Kuni markawete hodhishshati waayi iimani hinge mite gobbanni wole gobba tayse fulte horonsi'nanni hodhishshati lowo qoropho hasiisano hodhishsha ikkasinni jajjabba ogeeyye hasiisanosi fulakkinoti.

Kuni aleenni misilete aana leellanni afamanni noonkehu mineho woyi gallanni mine leellishshanni afantanni noonke misilleeti konne mine seekkine amada hasiissanno

tini misile leellishshannohu daddalo ikkanna, ko bayicho la'anni noommohu beetti hidhara mare doodhanni nooha ikkanna, roorenkanni leellanni noohu waajjo saamuna ikkanna, duumu saamunino no.

Misilete aanna la'neemohu ama'note annuwa Laga hige diritanna leelishano misileeti. kuri anuwano ortodokisete ama'no anuwaati tinni ama'nono bire undu xintu ama'nooti.

Footote leellannorisasu goommi baajaaji ,minibaase yinanni kaameelu, woloottu minunna lamu goommi mitore asfaalte doogo aana leellanno. Hattono doogote mereero kayinsoonni haanja hayissono leeltanno.

tini misile afantino gashshaanonna annuwa xawissanno insa giddono mitto ikkinoha kalqete fayyimate uurrinshara massagaancho ikkinoho tewoodiroosi adihanoomiha leellishshanno misileeti yaate

kuni sumuda leellishshano misileeti kuni sumudino gotti yitinota jawa itiyophiya yitannota duumu kuulinni borreessinoonni borro amaddinotenna doobiichu misile noote yaate

Woliyatu daga uminsaha ayyaanna ayirrisanni angate itophiyuha ikkinoha sicconna wodiidi dagaha sicco anga amade ofolte ma'la ma'littannu nooha labbano ikkite noo gari.

Tinni misile la'neemoti dodanshote woyi balaxanshote heewora afantinoreeti kuriu wedeli itophiya reliqibe lowo gobuwa ledo heewisante Balaxe itophiyaho su'ma fushite boowe kayise higinoreeti.

Tini misile leelishanohu egenshiisha ikkanna egenshishunniti horosino loososinna dadalosi egensiisirano doogo gido egenshiishu mitto ikone egenshiisha borotenni boreesine manaho egensiisanni dogooti.

tini misile adawu agraano giddo miilla ikkitinore lame tiraafiikete poolise doogote mereeroho uurrite noore leellishshanno mittu angasira xaadooshshu silke amade no

Kuni misilete aana leellanni noorichi koattete caamma ikkanna isino amawu lekkate wodhannoho yaate, tini koatte danase kuulaamete yaate amuwunnite .

Kone sasu gari ama'note annuwa xaadde no insano togoni xaadanohu hamatta yanna gobnate keerinna gobbate lopho daafira hasaabbara mootimma hasidhano daafira callati.

tini misile adawu agraano leellishshanote kuri adawu agaraanono albaagge hadhanni nootanna kiironsa sase ikkite lamu mittu dani uduunne uddihe nooreeti

Umu dananchonsa bokkoyire goowaho diiga didhe qonxolo badhera qolle tuqqe lame amuwi sidaamuri lubbora biife uurre no qote qoteho kawa higge geeqanni.

Tini misile leelishanohu mayi beetto umo amaxitino gara ikkanna hattono goowisera babbaxino biinfilu uduunicho diigate yinnanniha wodhitinoha ikkanna umo amaxase garino xiyote yene woshinnanni umo amaxitinota leelishano misileeti.

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro nebiyu iyyu cufihu nna wollottu qulaawa mine shaette aanna uureitte nootta

tini misile manchu lamu mimmito anga made hadhanna mulensa kameelu noota hattono ka'aanni hige batinyu manni adawu agaraano lawannohu daanni noota leellishshanno misileeti

Kuri Togo biiffe seesinnori sidaamu wedelaatti. Mittu horonntta umosi bukkichchishire siqqo amaxxe oso'lanni uduunessi gonffu gattikki udirre noo layiinkihunno hattonni biiffinno

Kuni la'neemohu ortodokisete amma'no harunsaano maganonsa maga'nitanno mine woye amma'note base ikkitanna tenne basera hattenne amma'no harunsaano womaasha fushshite mi'nitinote.

Safeedda aana aanaho worre hee'noonni lame meenti woyi seenni dikko hiranni no. Safeedda masoowe duummaadda waajjuulle qalammanni loosantinote masoobba fanante ubbe no.

Minenna gallanni mine kuni misilete aana leellanni noonkehu mineho woyi gallanni mineeti konne gallanni mine seekkine biifinse biifanno gede assa hasiissanno

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro beetto iillette maxanxxire wodhitte maaka cu'midhe noo

tini misile afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinoha dokiteri abiyi ayiimediha leellishshannote isino madirakete uurre xawishsha assanni noo baseeti yaate

tini misile looso yaano angate ogimmanni loonsooniha kultannote kuni loosuno kinnatenni ganba assine mimmitu aana dirre loonsoonihanna minu gede assine minnanni hee'noonnita

Kuri la'neemo mannooti woyi ooso mitte protestaantete woy pheenxete yinanni amma'no harunsitanno amma'naano ikkitanna tenne amma'no lowontanni baxisanno"e anino harunseemmo.

tini aleenni leeltanno misi maa kultanno yaannohura addi addi akati nooseta ikkite duuchchu garinni kullanni elekitiroonikisete wif worranni uduunneeti woy rawuterete yaate

Beetto bilbila maccate amade ofole no beettira albaani marte hiikkittara hedani nooro badate kabbadinoe kiilosira uurrittaratiro rakke mara noose ikka hoogiro loosoho albiidini ho'la noose, baalunku loosi taaloho

Qaaqquullu doogote aana hadhanni no. Kaameelu jawu duumu asfaaltete aana haranni leellanno. Lamunku harancho kanitiira udhidhe hadhanni no. Badheenni Minna leeltanno.

tini misile looso leellishshannote loosu kunino beettu girggiddu aana qalame buuranna leellishshannote buuranni noo qalameno kuulase lowo dileeltannote kayeenni duumurichinni buuranni no

Maganu manni woyi ortodokise amma'note harunsaano baalu woyi jawu manni Gamba Yee file leellanno. Insano umoho masqalu hocco xaaxidhe mallayya woyi cherchete hocco uddidhe no.

Kuni misilete iima leellanno manni mannimate guuntera babbaxitino dani ispoorte loossanno manna ikkitanna tini misile qolte ka'e gobbaayidi gobb qansicha ikkansa xawissanno.

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma loosu afiinni borreessinoonni maxaaffi giddo saadate su'manna Dana woyi insa daafira borreessinoonni. Saadano waaliya cilaada galashshonna duume yeedaalaati.

Adda coyi'niro ninke qoqqowi giddo togoo dubbinna togoti coite base albiwinni te"ani qanasanni hadhanni no gede la'nanni hee'nonni togo dubbi haqqe golfuro ayarete gade soorro dagano daafira seekkine illacha tunge loonsiro ytano hedo heedhanoe

tini misile leellishshannohu kalaqonna qooxeeessa ikkanna, kuni qooxeeesino lowo dubbinni huxxaminoha ikkasi leellishshanno misile ikkitanna, yannano soodimaro labbanno, illetenni la'ananni woyteno lowontanni biifanno bayichooti.

Muro assine yannate sircho horonsi'ne loonsanni hee'nonni gari lowo daafuro gatisanoho shaana salxa balduwate giddo bushsha wore hakkuyi iima shaana kayinsonni.

Uulate aanna lubo noonsari babbaxitino saada heedhanoha ikanna tenne saadano lamewa benkanni minni saadanna dubu saada yinni tinni misilete aanna la'neemoti minni saadaati.

Loosu basera woyi biirote Mootimmateno ikko mootimmate uurrinsha ikkitinokkiterano ikko biirote yinannite baallantera massagaano ikko ogeeyye ofoltanoti togoti biirote wonbara heedhano ku"uri fafe noori komputere, woraqattano biirote uduuneti.

Tinni misile dadalu garara leelishanota ikitanna Manu heeshosi woyeesirate dogoote aanna bunnanna bubaxitino shoo'mu sagale loose hiranowanna hidhanowa leelishano misileeti

Kuni dhaggete baseti lawishshaho Akisume, Laalibalu, johole kinchi yinanniri giddonsa babbaxxitino dhagge amadinote keeshshitinotta tene ilama affani lophittano gede seekkine amade saysa baalunku qansichi qeechati.

Charge tini silkete woyi bilbilunite xaawabu qolqa heedhuro. isera masine xiinbe hakkini wolqa silkete iseni galchinanni silke wolqa afidhe kaysano gede assate.

Tinni misile kulittanni noorrinna la'nanniri maattiya yinummoro haqqe tinni kayiinse fushshinnoonnitte caaleho kayiinsoonnitte minnu dileellannonna haqqe duuchcha nootti afanttanno yaatte

Tinni misilete aanna la'neemoti superimaarikeetete mine leelishanotta ikitanna kowiicho addi addi bisoho buudhinnanni buuronna uduuneho bushu fooli heeranoki gede su'niisate horoonsi'nanni.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro qoriqorotte aleenni higge muusse hundunkunni nootti noo

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro kaarootte fushshinne duunoonnitta darichosse hoolikkinni ise isewa ganbba ganbba asiinne usuroonnitta

Kuni uduune woyi koatuwa dirre wodhinanni baseti assine loonsonni gari xiinxalla hasiisanoho konne loosuri jawa egenno afidhinoreti insa gede manna qajeelsha hasiisano gobbate.

Kuni misilete aana lellanni noohu murote laalcho ikkanna tenne murono giwirinnu hayyo garinni laashshinoonnita ikkitanno yaate . hattono waa haakkinsanni hee'noonita leelishsshanno yaate.

Kuri aleenni misilete aana leeltanni noori adawu agaraanooti tini adawu agaraano gobba agarate woyi gobba keereensate lowo qeecha fultanni afantanno

tini aliidi misile dancha gede haa'nooniti maa xawissannoro tire kulliro tini misile kawiichi maati yiniro mannu amaru ortodokise ayyana ayrisanni no

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro beetto alibbaho afure buudhatte umoho fooxxa xaaxidhe nootti leelittanno

tini misile godo'le leellishshannota ikkitanna tinino kaasete godo'leeti lekkate kaasera qiddusi gorgisi gaamo arba mincete katama qeeltinota kultanno borroonna godo'laano leeeltanno

Kuri leeltannori qaaqquullu ofoltr noota leellishshano misileeti tenne misile aana woloottu qaaqquulli borsa suxxite ofolte nooha ikkanna mitte qaaqqo dafitara fante la'anni no.

Maala lamu daninni qixxeessinoonni halicca woyi barbare nookkihanna duumo xeense hee'noonni. miqichuno no. Buddeena erre worre hee'noonni. saane siwiilunni loosantoniteraaati worroonnihu

Baadi xagga tini misilete aana leeltanni afantannonketi baadi xaggaati tini baadi xagga woxunni hidhinikkinni babbaxxinore gamba assine xaginateho horonsi'nanniho yaate

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro galashshu qaaqi amatte qotteho noohu leellanno

tini misile afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinoha albi yannara gobbanke gashshe daga lowonta qarrise sa"inoha kalaa hayiile sillaaseha leellishshanno misileeti yaate

Kuni misilete aana leellanni noorichi doogotenna, doogono biiffinote hattono woyya mini sidaamu woga hara, woyi addaraashe yine su'minanni woyya mineeti.

Kuni misilete aana leellanni noohu mittu wedellichu beetti dubbu giddoonni hige haranna leelishshanno misileeti, tenne doogorano qaccenna qacce dubbunni doyiissantinote.

Tini misile mu'rote misileeti tenne mu'rote misile la'neemmoti minu qooxeessira leeltannota ikkitanna dirunni kaaysoonni gari lowontanni biifadonna injiitannota ikkitanno gede assinose.

Kuni dinnichaho dinnichu kuni qaamattote nna sagalimmate horora luphiimu qeechi noosiha ikkanna konne la'nanni hee'noommo gari hirranni basera fushshine hee'noonniho.

Kuni aleenni misilete aana leellanni afamannohu minenkeno ikko biirote ofollate horonsi'neemmo uduunneeti konne uduunne soofaho yine woshshineemmo soofu lowo geeshsha danchaho

Tini misile leelishanohu egenshiisha ikkanna egenshishuno lekate kaaseho Manu egenshiisha horoonsiranohu loosano loososi mannaho leelishatenna Manu looso hasirano yannara egenshiisha fushinnanni.

Tini dikkote baseeti tenne dikkote basera hirranninna hidhinanni afammannihu jajjabunna qaaqquullu lekkate wodhanno koateeti insarano babbaxino woy duuchu dani noonsareeti.

kuni daddaloho daddalu kunino babbaxxino dani uduunne worreenna hidhinanniwaati insano mitu ashshagaminori mitu fanaminori mitu borrote uduunne lawannorino noowaati yaate

tini misile bohaarranni mereersha leellishshannota ikkitanna kuni bohaarshino mannu addi addi bude xawisanno garinni sirbanni noota leellishshanno misileeti yaate tini

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro cherichete giddo madirakkette woroonni daraarrichchu leelanno

Kuni misilete aana leellannohu haqqunni loonsoonni uduunne wodhate ikkanno baaychooti woy diraati biifinse loonse deerru deerrunkura duucha caammubba worroonnita leellishshanno misi🇪🇹

Gilgile gibbe yinanni waayi kuni jawa halaladoho biifano wole gobba ledo danna badanoha ikka hoogirono ninke gobba giddo ikkenni horosi duuchate saadate hayikkisirate shiimunni.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro xarattenni hixxinnonni huxxi gidoo minunna haqqu jawu noo

Kalqonna qooxeessa kalaqunna qooxeessu hiittooho kuni woroonni misilete aana leellannonkehu hiittoo qooxeessaati hiittoonni baxisannohoro buuxxe la"oottoha ikkiro xawisse chaalattoe ati

Kunni misilete aanna la'neemohu afantino gashaano gido mitto ikkanna loosisi qeechino adisi abebubu lowiidi rosu mine loosanoho qoleno rosu mine biirote loossanota leelishano.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro manchu ileette maxanixire wodhe kolishsho kootte udirre noohu leelanno

Tinni misilete aanna la'neemoti Manu babbaxitino giwirinu looso loosanna leelishano misileeti iseno giwirinu mannaho loosirano gede rosicho oyeenna woyaawino Guma abinnanni gara rose loosiranni noota leelishano.

tini misile ollaa leellishshannote ollu konnirano lamu goommi motore hatttono mulese mittu kaameelinna ka'aanni hige haranni noohu wolu kameeli leellanni no baseeti yaate

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro haqqunni loonsoonni maankanna ciliffa quxuummanno ledo biiffinsse

Kuri misilete aana la'neemori addi addi danni laalo woy muro ikkase kulttanno kuri laalo dikko shiqishiro addi addi e'o afirate lowo horo afidhino

Mannimate gunte loonsanni woyi ispoorte loonsanni uduuncho ikkanna isini ispoorte loonsiro manima lowo geeshsha tidhattano fididi yite baxisinoe garalla woyi affi'na.

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu budinsa garinni uddano uddire umonsa fixxire siqqo amaxxe millisanna leellishshanno misileeti yaate hattono kaameera qarratsnni noo manni leellanno.

Kuri misilete aana leellanno qaaquulli mannu oosooti tini ooso uddidhino uddano gobbansanna budensa xawissanno uddano ikkitanna insano amaaru ooso ikkansaati.

Togore malawo ikko ado hattono buuro tune assine bushuri eanokki gede amandani garati baxisano kuni rosichi baadiyyete geeahshano woyi iillinshalla.

Kuni misilete aana leellannohu hawaasi sidaamu qoqowi sumuda ikkanna, biiffannoti doogono hattono isi hundaanni nooti awabba leeltanno sumudu badheenni leellannohu haanju gordi leellanno.

tini misile leellishshannonkehu lowontanni biifanno bayicho loonsoonni muronn alaalo la'ate yite afantino gashshaanonna annuwu dage towaanyo assi'tanni noota leellishshanno misileeti.

Kuni leellanni noonke base quchumu qoxeessano lawanno konne qooxeessa biifinse babbaxinore haqqete danano kaayinse biifinsoonni base lawanno addintanni danchaho yaate.

kuni misilete aana leellanno manni amma'nonsaha kofiyya wodhe nooha sase manna leellishshanno , hakkuri giddonnino mittu hayiilaandetenni waa aganni no.